daani m-bɔŋɔ daani ŋɔ maa salo n kuli pe n gili daa ŋɔ maa zaa sa ka loorinima be daa ŋɔ puuni loori bɔbigu n-nyɛ li loori shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ka loori shɛŋa nyɛ zaɣ' ʒehi ka loori shɛŋa nyɛ zaɣ' dozima ka lema kuli pe n gili daa ŋɔ zaa sa ka niriba kuli ʒia niŋ nimmɔhi n kɔhiri bɛ daguya

Gbansabili bihi ata n boŋo maa ka bi kana kuligi ni n ti zaŋdi bi gbambihi n timdi kom maa puuni toori kom maa bokati nim ŋo maa shɛli nyɛla kurigu dini ka shɛli nyɛ riba dini roba dina ŋo maa di nyɛla dibayi shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso ka bi puuni so yɛ liiga ka liiga ŋo maa nahangbaŋ nyɛ zaɣ sabinli

Paɣa n boŋo ka o ba chɛchɛ na n ti lu n do chɛchɛ ŋo maa zuɣu do so ʒɛ o nyaanga ka ku liho lala na halli ni o sani ka o na kuli ʒiya n yaagi o noli kuhura bi niraba ayi n nyɛba paɣa mini doo ka doo ŋo maa ŋuni n ba chɛchɛ ŋo lu ŋo ka paɣa ŋo maa kpuɣu ka o pa o naba zuɣu ka o kuhura ka doo ŋo maa gbaya lihiriba

Paɣi ni ʒɛya maa o ʒimi ka gbubi ta bibi mashini shɛli bɛni booni kompita ka fi tam teebuli zuɣu paɣa ŋɔ maa yɛla liiga sabinli ka Kuli zaŋ bini n zan n loo ɔ zuɣu ka o zabiri ku yiɣisi n sansaya

Paɣa n bɔŋɔ ka paɣa maa bɛ puuni shɛba bɛ kuli Zilla n dolidoli taba ka bɛ so chinchina bɛ nyorinI n dolidoli taba ka ye ningokorisi ka piri namda sabila bɛ zaaha kuli pɛla foli ka loorinima ʒɛʒɛ bɛ nyaanŋa ka tihi gbba bɛni

Paɣi n lan bɔŋɔ ka o ʒiya gban sabili paɣa n nyɛ ɔ o ʒila kuɣu zuɣu n chimdi waagashɛ ka waagashe laaŋɔ maa tam daangi zuɣu ka di shɛŋa bɛ dipuuni n chimda ka o chim shɛŋa pa ka na gbubi shɛŋa chimda ka o chim shɛŋa pa ka gbubi shɛli ka gbubi sua n ŋmahiri shɛli noo zan niŋ duɣu ŋɔ maa puuni ka piɛɣu ʒɛya ka waagashɛ maa shɛili bɛ piɛɣu ŋɔ maa puuni

Gamo n niŋ kpɛ gamo maa niŋla palli yaɣali lora nim n ku to taba n ku to n wurisi tabi zaaha zaŋ soŋ palli maa yaɣali maa ka loori shɛli tam palli maa zuɣu Loori waɣanli n nyɛli ka nyɛ loori ʒiɛ ka loodi niɛma na chɛna ka diraaba maa vobisi na n lihiri li lora maa konko n ku wurisi wurisi doya so ka di gbuni

Gbampiɛl' paɣa m-bɔŋɔ ka ɡbansabilibihi kuli ʒe n-ʒe n-ɡili o luɣili kam zaa ka kuli ɡbubi ɡbubi o luɣili kam zaa sa n-kuli ɡbubi o luɣili kam zaa sa ka o ɡba ʒia ka ɡbubi ba ka o zabiri kuli yiriɡiyiriɡi ka o kpa niŋkpara bihi ŋɔ maa bɛ nyɛla bɛ niriba anu

Paɣa n boŋo ŋo maa ka o ʒi shitoɣu ni o ku ʒimi ka ku la ka o nyina yina ka o ʒiya ka chinchina ku pa o nyaanga chinchina ŋo maa nyɛla balibu balibu kala kam zaa biɛni ka o ku ʒi di gbuni nyili o nyina bahana

Salin gbiribi n boŋo maa bi ku nyɛla bin niŋ nimmohi n gbiri salima nim ŋo bi ninvuɣu bobgu n nyɛba ka shab kuri kuriya ka shab ʒɛ zuɣusaa ka so mii ʒɛya sa ka o puli ku yina o yɛla neen piɛla ka o ʒɛya lihiri salin gbiribi ŋo ka bi na ku niŋ nimmohi n zaŋdi bi taha nim timdi kom ŋo maa puuni n yaari salima nim ni bi paɣi

Salo n bɔŋo kpe ŋɔ maa salo ŋɔ maa bi sɔla niɛn piɛla bi gɔbi gɔbi la chinchina chinchin piɛla n nyɛli haʒi n bɔŋo maa ka bi gindi haʒi duu maa haʒi duu maa bin sabinli nyɛla din tam di zuɣusaa ka bi gindi li ka bi puuni shɛba yɛ niɛn sabila ka bi puuni so ka o ʒiri ʒili ka chani dɔliba.

Gbampiɛla m-bɔŋɔ maa ka bɛ ʒi teebuli ŋɔ maa gbuni teebuli ŋɔ maa di ŋmahiŋgbaŋ di nyɛla zaɣ' tankpaɣu ka binyɛhiri pa teebuli ŋɔ zuɣu namdanima laasabu beni ka bɛ zaŋ gaya laasabu n-zaŋ wuɣiwuɣi li ka bɛ ʒiya n-turi namdanima ŋɔ maa

Doo n bɔŋɔ maa ka o ziya ka gbubi baaji zɛɛ ka piri namda zɛɛ ka pili woluɣu din yɛ zaɣi piɛlli ka zaɣi sabinli gabi dinni ka o kpa ninkpara ka gbubi kootu dini yɛ zaɣi dozim la ka adaka nima kuli tam tam taba ka koliba nima bɛ di puuni ka yɛ adaka zɛɛn zɛ o luɣili zuɣu.

Tihi n ʒɛ kpɛ ŋɔ maa tihi maa nahangbaŋ nyɛla zaɣ'tankpaɣu laasabu ka sagbana nyɛ zaɣ'piɛlli ka di yina dinni ka loori piɛlli ʒɛya ka duu din nyɛ taapooli taha la ka di tam loori piɛlli maa zuɣu ka gbaŋ piɛla ayi ka bi ʒi kuɣu sabila zuɣu ka teebuli ʒɛ bi tooni ka binnyura ka di tam teebuli maa zuɣu ka fulaki gba tamya

Daani n bɔŋɔ maa daani ŋɔ maa ka bini wola bɛ daa ŋɔ puuni ka paɣaba ŋɔ bɛ dinni ka bi tonto lɛm sabila bini wola ŋɔ maa pala tɛɛbuli zuɣu ka abɔrabɛ nim do n doya bini wola ŋɔ maa shɛŋa yɛla zaɣi dozima ka shɛŋa mi yɛ zaɣi zɛhi ka shɛŋa mi yɛ zaɣi vakaha ka paɣaba ŋɔ maa kuli niŋ nini moɛhi n diri bi daa.